Turmi guda ɗiɗi ɗum, kampani je shigamvi piyata. ɗum do mari nonde popul bulu be penti ha ɓandu maajum, ɓe do sora on bana ha onlayin kobo ha luumo, be do borna kare on ngam maɓɓugo ɓandu.

Rigaji ɓornugo ɗum roɓe, ɓedo ɓili ɗum guda nai ha nder shago tela, tela'en ɗo nyota limse on gam ɓe sorra, mabo to himɓe fere waddani ɓe ngam ɓe nyotina ɓe roɓe, ɗo ɓorna limse kesum bana wakkati buki, ko inde, ko ɓangal be ko nandi e majum.

Mota ɗum ɗo mari nafu sosai bana wakkati hosugo kare ko nyebbam, ɗum ɗo dille on be direva be goɗɗo fere ha kombi mako, ɗum ɗo mari taya bo, mota man dillatako sei to ɓe watinin ɗum nyebbam ma bo gas hiddeko ɗum dilla.

Babal on ɗum ɓe nyiɓi ngam sorugo nyamdu, himɓɓe wawan umma daga babalji fere-fere ngam wara soda nyamdu dillida, ma bo joɗa ha ton mai nyama to timmini umma dilla.

Mayo. Himbe do naftira be majum on gam yedugo ndiyam yara ko daura ko yarnugo dabbaji mabbe musamman ma himbe wonbe nder kauye be do naftira be ndiyam mayo ha defrgo nyamdu be ko nandi e majum

Koromje joɗugo be filo. Ɓe ɗo waɗa koromje on ngam faunugo suudu maa bo palo. A wawan a resa ɗum haa babal kugal maɗa ngam goɗɗo joɗira maa bo wala haa dow mai.

Saayinbot , maa bo a laamawa on ɗum ɓe jo´inta haa sera laawol, ngam anndunngo himɓe ko ɓe waɗata haa ton, ɓe ɗo mari baabin salun, be salun jey rooɓe, baabin salun worɓe ɗo yaha on ngam ɓe laɓa be gaasa maɓɓe to juuti. Rooɓe bo ɗo yaha salun on ngam moorugo ko bo ngam lootugo hoore maɓɓe to nyorwi.

Mangoro, kankana, be suwit miloo, ɗo ha nder tasawo be shokali. Ɓeɗo hauta ɗum banni on warta furut salad. Ɓe ɗo watinaɗum ndiyam be madara be shuga ngam yargo. To a yiɗi a wawan a resaɗum hander firit ngam feunin nama, mabo a wata.

toci haskugo ma bo (lanta). Dum do naftire on ngam hokkugo himbe njairi to wala hite bana nepa, ko wala solar, ko generator. Dum do mari babal cajugo ha bandu man awawan alowana dum.

Karas ɗum ɗo mari nafu sosai ha ɓandu ɓiadama ɓe ɗo awa ɗum'on bana ha ngese mabo ha ladde ɓe itta wartira sare ɓe sora ha nder lumo mabo ha nder fattude, ɓe ɗo naftire beman on bana hadefugo jolof, ko ha nder hako, mabo a wawan a hefa nonon bo a yakka.

Jog on jei dollurgo ndiyam gulɗam. Ɗun ɗo naftire on be hite lantarki, maabo jannareto. Ɗun ɗo mari nafu sosai bana wakkati pewol to a yiɗaa nangurgo be ndiyam pewɗam, ko yiwurgo be maajam. Ɗun ɗo sore on ha shaagoji fere-fere.

Riiga bornugo be patari ɗum ɗo ɓili on haa nder caago feere .Himɓe fere ɓuri yiɗugo limse nyootinga ,ngam hoytinna ɓe wakkati nyootugo. Himbe feere bo ɓuri yiɗugo limse ɗum nyootaka .Ɓornugal ɗo wooɗi haa himɓe, musamman ma an debbo ngam ɗum surinte ɓanndu maaɗa.

Leeso ɓe ɗo fiya go on ngam no ɓe ɓili naga katifa heɓa to goɗɗo wali ta ɓawo mako nawa, to a veiti beshit ma a lara ɗo voɗi, amma himɓɓe fere bo ɓe jippinan katifa man ha leddi ɓe wala.

Ɓingel debbo, ɗon dari ha nder gesa. Oɗo mori gasa mako ɓorni rigawol mako jungo judɗum. Himbe fere ɗo yaha der Ngese'on ngam hosugo hoto, mabo ngam Paune heɓa no hotowol Mabɓe Majum voɗa.

Rigaaji pewol jei ɓikkoi. Ɓe ɗo ɓorna ɓikkoi riga'on ngam hala taa pewol nanga ɓe. Ɗum ɗo warda be soks, be hula. Ɓe ɗo sora ɗum on bana haa supa maket, mabo haa kantiji fere der lumo.

Albasa, tattase, tumator, nyebbe boɗejum, hander taso be nyebbe danejum, biriji, be nyebbe je kanti, be do naftira be man on gam de fugo hako, mabo jolof marori, ko hunde fere dum a yiɗi anaftira be majum. tumator do mari bote sosai ha bandu goddo ma bo non-non nyebbe dum do beddina goddo i'yam ha ɓandu.

Kankana ɗum hunde’on je mari bote sosai ha ɓanɗu goɗɗo, ɓeɗo sora kankana ba na ha supa maket, ko ha lumo, ma bo ha dou labi, to a sodi kankana mai a watiri sare a lota a ta’a nder majum a tawon ɓikkon a itta a yara.

Deftee al'kurani tauhidi, be sira be ko nandi e majum, himɓɓe ɗon janga ɗum on ngam andugo tarihi ji himɓɓe nane nane, be andugo diina maɗa, a wawan a janga ɗum ngam andugo tarihi ko sali, ma bo ngam ɓeddugo andal ha dina maɗa.

Yadi bornugo irin fere fere hander shago ko nangi daga chadda gezna be ko nandi e majum. worbe do soda on gam nyota jompa be sarla ma bo be riga manga bana gare robe ma do wawa soda borna nyota riga juddum ma bo be siket.

Zobe jungo, himɓe fere ɗo naftira be man on ngam paune, himɓe fere bo ngam to ɓe tani ɓe, ma bo ɓe hokki ɓe gorko man waran watinaɓe ɗum ha juɗe maɓɓe heɓa mo lari pat anda do ɓe hokkitiri mo hanko ɗo.

Restoran, maabo babal nyamugo nyamdu, ɓeɗon ve'itiɗum on be tebur be koromje, babal himbe to wari joɗata, a wawan a soda nyamdu maɗa a nyama ha babal mai, ɓedo sorra nyamduji fere-fere ko nangi be marori be hako jolaf ko nyiri.

Pellel on dum be sorata bana kankana a barba a yaba be lemu, a wawan a soda a hotida be majum sarai a lota a hauta jus be majum mabo a ta’a a yara dumnon non gotel gotel.

Korwal mota be sit bel, handi to goddo joɗi ha do korwal mota haɓɓa sid-bel mun ha redu mun, ɗum ɗo vallita goɗɗo masin ha wakkati yadu, musamman ma wakkati to aksiden fe’an.

Koromje joɗugo be pilo be tebul ha chaka palo. Koromje ni ɓe ɗo waɗa ɗum on ngam waluki ma bo joɗugo ha dou majum. Tebul bo a resan ha chaka palo maɗa ngam vindugo ma bo ngam nyamugo ko gam yarugo hunde.

Kanti mabo supermaket ɗum babal on je ɓe sorata nyeɓɓam wujugo, ma bo pauda be urdi, be ko nandi e majum ngam faunugo ɓanduma. Awawan a soda pauda bei nyebbam, ngam a wuja a laɓa mabo a dinga waɗugo chinin.

Debbo ɗon dari ɓorni limse be lalle ha juɗe mako, roɓe ɗo zana lalle on ngam faune, a wannan a zana lalle bana wakkati inde Ko ɓangal ko julde.

Urdi, ɗum ɗo naftire on ha ɓandu, maa bo ha ɓandu kare, ko ha sudu, ngam heɓa goɗɗo uura, ko bo kare ma mai uura, sudu ma mai uura. Ɗum ɗo sore on bana ha supa maket, ko bo ha kanti.

Debbo ɗo jodi ha dau korwal, ɓorni abaya ɓalewol, o wati jawo jungo be agogo. Abaya nii ɗum rigawol on jun'ngol, dum roɓe ɓornata ngam paune, ɗum ɗo mari koloji fere-fere, ɓe ɗo sorra ɗum on ha lumo maabo online.

Kanti on ɗum ɓe soorata colour bee bairo jey ɓikkoy diidata huunde ngam waɗira colouring maajum. Ɓikkoy ɗo naftira bee man on bana haa babal jangirde maɓɓe bana ɓikkoy nursery maa boo primary. Bairo ɓe ɗo vinndira bee man on bana haa janngirde maa boo haa saare.

Ɓikkoi makaranta on ha nder sudu jangirde maɓɓe, ɓe ɗo ɓamti juɗeji wakkati mallumjo maɓɓe mai timmini jangunungo ɓe, sai o ƴemata ko ɗon mo yecca tamo hunde fere ha nder ko o jangini ɓe jotta.

Janareeto, ɓe ɗo naftira be man on wakkati wala hiite ha saare maabo ha shaago, ha shaago ɓe wawan ɓe naftira be man ngam waɗuki chaaji waya maabo batirji himɓe.

Banki babal on ɗum je sigago cede, Bana tou goɗɗo do mari cede ha sare wawan o wadda banki ɓe resinamo, wakkati a ummi pat a yaha a tefa cede maɗa. Banki ɗo mari babal pakuko mota to a yahi a resa mota maɗa ha yasi mabo mashin maɗa sai a nasta nder majun, bawo tow atimmini hajema ɗa a hosa adilla.

Ɓikkon bol ɗo wada exercise bandu maɓɓe hiddeko ɓe fudda fiyugo bol majum. Ɓe ɗo fiya bol on bana haa dal-dal maabo haa sitadi on. Bol dei ɗum ɗo mari nafu sosai haa bandu ngam a wadan exersaisin ɓandu maɗa.

Nyaamdu, himɓe ɗo nyaama on ngam heɓugo semmbe haa ɓalli maɓɓe, maa bo ngam wo''inina maa ɓanndu. A waawan a defa haa saare maa, maabo a yaha haa babal ɓe soorata a sooda a nyaama.

Ac be windo ac dai ɗum naura on ɗum fewninta sudu mabo ha babal kugal ma bana ofis a naftiran beman on be hitte lantarki mabo be sola ko be janareto a wawan a maɓɓita windo ma bo gam nanuki hendu.

Tummude do jodi ha leddi, ɓe do naftira be man'on gam yiwugo magani, ma bo sekurgo hunɗe ko bo a jiba hunɗe hander majum. Tummude ni himbe nane ɗo naftira be majum sosai, bawo warugo roba ha zamanwaminje jotta, tohdom do’i bo dum pusan ha leddi.

Kare nyoli on dum be naftirta wakkati nyotugo. Vyas be almakaci ko be ta’irta kare bana ma kare nyogol je robe be do naftira be vius on gam faunugo yeso riga ma bo les riga, ko kuma dow riga be majum.

Hunde on ɗum ɓe naftirta ngam siga irin paɗe to a yida sankiti nama ha nder sare, to a warti a fiɗda a itta dotti woni ha les paɗe ma mai ko bo leddi sai a resa ɗum ha dou babal majum.

"Kanti on" ɗum ɓe sorrata urdi ngam fesugo ha ɓandu mada anana ɗo ura ma ɓo sudu ko limse urdi don mari bote ha ɓandu goddo ngam ustinnan goddo kacceli.

Flag alamawa on je hollata lesdi himɓɓe woni, kala lesdi pat ɓe ɗon mari je maɓɓe. Sei dei nonde man wara fere-fere misalu, bana naijeria ɓe ɗo mari nonde ɓokko ɓokko be danejum be ɓokko ɓokko.

Frij ɗum ɗo naftire on ngam feunugo hunde, a wawan a resa frij maɗa ha nder kanderu ma bo ha babal a sorata hunde bana ice crem, ko ndiyam feudam, ko njaram a wawan a resa ɗum bo ha sare to himɓe wari a hokka ɓe be yara.

Nyaamdu marori jolof be sobo. Jolofa dai ɓeɗo hauta ɗum'on be tattase, nyabbam, albasa ,magi be ko nandi e majum. Ɓawo to alooti marori maaɗa avukka ɗum ha nder fayande, soɓo bo ɓeɗo doolla ɗum'on wannaɗum suga be kare uruugo feree ngam ɗum veela.

Ayon ɗum ɗo naftire on be hiite lantarki, ma bo jannareto. A wawan awoggira limsema, labule ma, ko beshit be ayon. Wakkati ɓe looti ɓe wartiri ko kuma ha babal maɓɓe mai to ɓe lootide ɓe woggira be maajum.

Goɗɗo siyasa yahi larugo ɓingel je wuli yeso mako o yahi wannugo ɓe jaje ɓingel mai ɗo joɗi ha dow leso asibiti o ɗo hosinna ɓe alkawe dow o hosan dawainiya mako har o mauna.

Saare ɗum timminnaka nyibugo, ɓe wati kwano be windo ngam hendu nasta, be tappini saare majum katako ma bo leɗɗe ngam no ɓe heɓa be va’ira ɓe nyibida saare. majum

Sabulu kurseda, ɓe ɗo sora ɗum'on ha kantiji mabo ha Supa maket, Sabulu man ɗo mari nafu on ngam ɗum mediketed'on ɗum ittinte bana nyau fere je woni ha ɓandu maɗa, irin ba pufe be ko lutti nandi e majum.

Flawa, ɓe ɗo awa ɗum on ngam vo'itinki sare, ma bo babal kugal. Ɓe ɗo sora ɗum on, soda, wara tigga ha sare. A yarnan ɗum wakkati na iyende toɓata ba. To wakkati iyende ɗo toɓa bo, na sei to a yarni ɗum ba. Ɗum maunan be hore mon, amma to ɗum mauni sosei, a wawai a wadda ta'owo ngam o ustinna ma ɗum, heɓa no sare ma mai vooɗirta.

Koofi ɗon jooɗi ha chaka saare. Mari nonde ɓokko ɓokko, ɓe ɗo naftira be koofi man on ngam nyeɗugo ndiyam yiwa, maabo ngam yarurgo hunde, a wawan a naftira be koofi man to a timmini a hoora a yaha a resa wakkati fere to a ummi a lora a hosa a naftira be mai.

sabulu viva, ma bo sabulu kamaru, himbe fere do naftira be man on, gam loturgo bandu maɓbe, ko dauraya .be do lotira bana tasade ko lotugo hore be majum, ngam dum do itta dotti sosai, bedo heba dum bo ha kantiji fere-fere bana lumo be ko nandi.

Lekki, goɗɗo ɗo naftira be man on wakkati nyaɗo, bana to o yahi hababal dofta vindini mo lekki o warta o soda. Ma bo o yaha ha kemes ɓe vindina mo, ko o soda ha tonton ɓe ɗo muɗa ɗum on be gari ko be ndiyam.